Nit yu tóóg ci pegga tali, ci borri ndayjoor am na ñaari tabax yu fa nèkka benen bi mugii am pentir bu bula bu ñorut ak buntu bu wèèx am bula bu ñorut ci digibi.

Wahambaané bi kick ball, ball bi mungi weeh. Wahambaané bi mungi sol yiré bu bulo am lu weeh ay rëd, rëd yu weeh.

Poti mintalatu bu weex am ay binda yu wertax xonxa ak bulu nup lagi wertax amna koku tiyex si loxo.

Jaxa bu enuu boty ndux, di runba ci yoon. Mungi sol nak malan, sol mbuba bu ndomi tal , ci cutteh ndeyjurr nuu fa gi mbooxa.

Tabla, tabla ba ngi werta am ay bindi yu ñuul am na tamid yu wèèx, ñing ci dèf Yaya Jammeh.

Nëtt doomi supamè yu honku, nung leen dajèlè. Naar yu ndaw ak bu mag.

Bagas yun nyoi jay di co jeffadico ceni yaram nung leen tek lan te am na ay guttu shampoo ak nyullal ak diwwi cawar.

Xalèh yu jigéen ñi ngi tóóg ci ay tóógu, ñi dendó am na ñu nekka ci ganaw ñenen ñañ ci kanam.

Ay janxa yu jigeen yu baal kat nyugi tawax sol mbubu yu wertax am ay binda yu nuul kusi kanam si walee cxamun bi mongi musor mbopa bi.

Ai gal nu nekasi tefesi gage bi. Am na ai nit yu neka si birr gal bi, am na nak ngu tahaw si tefes bi.

Ku tahaw jël loho yi boolè, mungi sol mbubu bu honku am lu ñuul. Amna bindi yu weeh. Amna nak nu nek ci ganaawam.

Poti karitè, pot bi nak nung ko tekk mungi am bindi yu weeh ak yu ñuul bu pot bi mungi am cubèr bu weeh.

Jek bu bód doom joxéé ganaw doom bi mung ko bodtey sarbet bu am lu singom, wèèx, xonxu ak netteh. Mugii sol waksi bapareh musóru.

Loxa bi mëngi te paketi karton yi garab bu ndaw, paketi karton bi nag, si rop moo nekk ci diire. Ay garabi xale, garab bi faj jangoro ci xale , ci kaw kàrton bi nag, muñ fa def xale bu sol mbaxana piriweer, më ngi am bindi yu xonx, yu rëy ak bind yu ñuu.

Waxambaane bu laytu ay tataal dem si ganaw nyung ko takal murso si doxombi.

Ay gelem gelem yi nyugi teda si suuf nyung len takal saret gelem bi nak busi kanam mongi cxocola yenen yi si ganaw nyugi weex.

Dali silipas yu gorr. Daliye nu ko tek si karo yu an yu bolo weyh ak nette.

Jaru nopu, jaru yii mingi am ay melex melex ci kow, am na tamit ay perr yu sew yuñ taf ci kow ak ay kola yu bari.

Piku yunu daala yi nak nyun ken lerale daff len lace defa guda bex si kaw

Bu nyo tabah, bi nak mungi am ay nit nung ci suuf. Amna tamit ay palanteer ci kaw ak ay buntu. Mungi am nak jalli suuf salèn ci suuf.

Gór bu tóóg sol mbubu bu wèèx ak tubay bu bula am lu ñuul. Mugeh rabbu ay sëër.

Haley yu toog ci toogu di jàng, jël senn tereeh yi ubi parè di hool. Jàngalekat bi nak mungi tahaw ci ganaaw di leen hool.

Pèrri daal silipas yu ñuul nungi am ay pèrr yun deff ci kaw, ay yu bulo, yu nètè ak yu honku.

Pèri jaru wiss yuneka si parket yi nette mugi am papa nu siw.

Sal. sal bi mu nge am togu yu sokola ak table si digabi nu fa lal muket nyu ko karo karo bu wey.

Ai bulet yun tek si palad ba ngi am weex mungi am sous defsi pu yu ndow ak mayonnaise.

Benen jànghar, mungi toog ci toogu, mungi sol rob bu tèls. Mungi tè mobile bi nak ci lènen loho bi, tè kalpeh. Mungi sol tekk bu ñuul ba barè Takk chenn.

Haley yu jigéen leen, jàngha yi nak nungi tahaw, naar ngi ci pègg yi nungi sol rob bulo. Amna ku toog mungi sol honku bu deretu haj. Amna nak ñaar nu nekk ci digi bi ci ganaaw kenn ka ngi sol yiré bu honku, kenen ki sol bu ñuul.

Bolo bi nak am na ay goor ak ay jigéen am na auto bu nyul bu neka ci wallou cham moing nu ngi ubbi bonta bi waji mu ngi buga dogs ci moto bi nyarri gorr yi nak nungi sol kaftan bu weex ku teye bunti auto bi mungi sol yere bu ñyuul.

Jaru loxo la, jaru loxo bi ñing ko tèk, jaru bi nak mugii am ay redd redd ñu ngi netteh ñing ko tèk fu wèèx. Jaru bi mugii xawa guddu tutti.

Jànghar bu tahaw sol robu jaznèrr. Robbi bi nak mungi guddu ba ci suuf. Jànghar bi mungi takk lam ci loho bi, sol tekk. Parè nak robu bi nung ko har ci digi bi.

Jàngha bu sol gasnerr bu weeh robbu, bu am nak lu nètè ci dënu bi ay taaf, mungi té kalpeh, takk lam ci loho bi. Parè mungi kala-kala bu weeh fum tahaw nak mungi am ay garab.

Bunj miire, mingi am buntu bu doomtaal, mingi am sengu bu xonxu, nyun ko pintir pintir bu weex, kergi nak mingi am banana si biir ak garabi pofton si buntu ker bi, si boori miir bi.

Mungi sol yereh bu neteh robu

Lenak yi nak nulen ransile amna yu nekasi packet.ye nyu si ai cup yenanyi nyu si suf ynenyi nyu si digibi am yenen yu ne si pegabi.

Li daali koket yu nuul ar am lu weex si digi bi daalay nak nyun len dagale mongi am take kay si kaw bapare daalay nyugi ko ter.

Ki nak ap tere la tere jangekai tere bu orance mongi ama ay binda yu nuul nyun fa binda the new book of Christian gregeous.

Li nak ay xale la xale ak ay waxambaane xale nak nyugi tog si bena gaal bo yaxu nyun si bori gaag gi amna bena xale bu jigeen bu taxaw si wali cxamun amna tamit waxabane bu tog dendat gaay.